misile tini kalaqonna qooxeessa leellishshano misileeti ,tenne misilete aana leellanohu waahonso baattote,? baatto dana hiittoote ?, wayiino dana hiittooho ?, manchi beettira horo noosinso dinosi?

Misile tini xawissannohu bunu minenna sagalete mineeti? Konne Bununna sagalete mine afamannori maati? Nafara noohu wombarete kiiro me'ete? Tini wombarra mayinni qixxeessinoonnite?

misile tini leellishshanohu minina biirote uduunnichooti kone minina biirote uduunicho la'neemo wote danisi maa lawanno ?, mamiicho afamanoho?

misile tini hayyona bude leellishshano misileeti tenne hayyona bude leellishshano misile la'neemmo wote kuri shoolu seenni insa callu loosino sagale tini baalu?, tenne sagale meu daniniiti qixxeessinohu?

tini misile leellishshanohu sagaleeti tini sagale hiittooni qixxeessinoonite tini sagale mayi mayinni qixxeessinoonite tenne sagalera kafalloonnihu waagu mageeho intayiihuno mamooteeti?

Tini misile leellishshannohu poletikaati, tenne poletiku misile la'neemmo woyite ofolleno manni maa assayino? Tini albaanni wodhitinoti hayilaandubba maa agge guddinote? Baalunku mastawosha amadinohu tsaafiraraati?

misile looso leellishshano misileeti. tenne looso leellishshani no misilera leellani noo manchi me''eho?, maa assitanni nooreeti ?,uurre haqqicho amadinohu mayiiraati ?,ku'u quphi yee noohu maa assanni no?

Tini misile daddalo leellishshanno misileeti daddalo leellishshanno misile la'neemmo woyite daddallayi hee'nooyiri maati? Albaa worroyeti zanbiille me"ete?, Zanbiilluwate mereero noorichi maati? Iima suntoyeirichi maati?

Tini misile giwirinna leellishshanno misileeti. Tenne misile la'neemmo woyite manchu uurre no. Manchu uurrinnohu mayiraati? Manchoho badheenni leellanno wayi hiikkiichinni dayinoho? Hakkiichi bayichu maati?

tini missile leellishannohu minena gallanni mine ikkanna kunni mini qixxawinohu babbaxxino uddunichiiti haqqete murotennina babbaxxino uddunichi ikkasi xawisano. konni minibadhesiinni higge afantanoti weeseno leeltano.

tini misile kalaqonna qooxeessa leellishshanno misileeti tenne misile la'neemmo wote hoowete giddoonni noo haqqe summi maati? tini hoowe hoonboonniti mayiinni hoonboonite tenne gibbete anni summi ayeeti?

tini misile owaante leellishshano misileeti tenne misile aana leellanni no beetti maa assanni no ?,maa faanni no ?leeltani no wonbare me'ete?, tenne wonbarete dani hiittooho ?,ofolle noo beetti maa assanni nooho?

Misile maxaafa leellishshannote? Yenne misile. la'neemmo. woyite mayi leellanno la'neemmo maxaafi aana leeltannoti haqqichotenso maati? gonne gonnete xawanni bilicci yaanno assinohu maati?

Misilete aana noori muuziqaho, kuninmuuziiqu maaho horonsi'nanniho? konne muuziiqa anfannihu mamaati? muuziiquhu danu hiittoho? Lame mitteenni uurrite noorichi badheenni kolishshurichi maati?

Tini misile giwirinna leellishanno misileeti tenne misile aana afantannoti muro maati danise hiittooho mamiichinni daggewote sagalete horoonsi'nannnitenso dihoroinsi'nannite

kunni maalalsiissanno baattote offollonna dhaggete iilallammu dancha haanja muro laaltinoha gonnesi baala biiffannoha aliido kayiinni danchu gordu kuuli leellannoha hagiirsiissanno dargaati.

Tini sagale leellishshanno misileeti. Sagale tini mamiicho qixxaabbinote? Tenne sagale qixxeessinohu ayeeti? Sagalete su'ma maati yinanni? Tini sagale manchi beettira horo uyitannitenso di uyitannote?

Tini leeltanonke misile shorbu sagaleeti yaate, horonsinanihuno babaxitino manimanke kifile xaabbanonkehurana miqqanke kaajjishe wolqa uuyitanonke gede assitanno lowo pirotiinenna vitamine giddose afantanohura.

Misile tini omo danancho leellishshanno misileeti. Tenne misilera leellanno meenti me"eho? Mayira uurre nooreeti? Insara badhee leellayi noorichi maati? Goowaho suxxinorichi maati? Maa xawisanno? Hiittoo daniho?

Tini leeltannonke misile kalaqohonna qoxeessaho dancha muronna dancha ayyarete gade heedhanno gede asse qoxeessa biifise agarannoho ayyarate gade soorrantaakki gede arrishshonna babbaxxiteyo wolqa batidhaakki assannorichooti

tini hijaaru misileeti konne hijaara la'neemmo wote kuni hijaaru mayiinni minaminoho? konni minira albaanni nooti tini baalanti biiffanno muro ayi kaasinote? bayichuno mamaati?

Misile tini leellishshanohu odoote tenne misile la'neemmo woyiite kawiichi bayiichu maati? Kuni bayiichu mamiichi woradi giddo afamaawaati? Tini leeltanoti makiinna mereeroho harantanni nooti mannu giddo meu meu noote?

Tini misile leellishshannohu baattote ofollonna dhaggeeti. Konni ilaalaho la'neemmo woyite kuni ilaalu ayi kalaqiwoho? Ilaalu aana nooti muro baalanti haanja ikkitinohu mayiraati?

Misile kalaqonna qioxeessa leellishshanno misileeti. Konne kalaqonna qooxeessa leellishshanno misile mereero noohu maati? Kuni huxxi huxxinoyihu mayinniiti? Iimaa leeltawoti haanja muro mayinnite?

misilee tinni leeliishanohu hodhiishaho

Misile daganna maate leellishshanno misileeti. Tenne misile la'neemmo woyite nafara ofolle noohu mannu me"eho? Mayira ofolle no? Mayira hasaawayi no? Mayyaanni hasaawayi no? Ofolle noo nafari insaho?

Tini misile leellishshannohu muuziiqaati. Kuni muuziiqu la'neemmo woyite dana hiittooho? ayi looseho? kuni muuziiqu mama afamanno? Muuziqunniha su'ma maati yinanni? Konne muuziiqa mine faninohu ayeeti?

Tini misile babbaxxino dani uduunnicho leellishshanno misileeti. Kuni uduunnichu la'neemmohu mayinni loonsoyeho? Hakku angate kayise amade noorichi maati? Horosi maati? Kuri siwiilla manchu beettira horo uyitannoreetiho diuyitannoreeti?

Tini misile owaante leellishshanno misileeti tenne misile la'neemo woyite mannu salfe salfete uurrinohu mayiraati kuni mannu maa hasireeti dayinohu albaanni uurre noo manchi kayinni maa coyiraa nooho

Misile tini leellishshannohu mininna dubbu sadaati kuni misilete leellayinorichchi su'mi maati maa assayi no alba badhe mayiira higino nafaru kuni usurroyihu ayii nafariraati

Tini misile daganna maate xawissanno misileeti. Tenne misile la'neemmo woyite nafara ofolle noo manni mayira ofollino? Baalunku gaawe xaaxirinohu mayiraati? Mayi budi garinni ofolle nooho?

Misisle tini xawissannohu baadi xaggaati tenne misilete aana noorichi leellayi noorichi maati? Madaabbaru aana noohu maati? uurre noo beetti maa assayi no? Konni xagichi horosi maati?

Misile tini leellishshannohu hodhishshaho misile la'neemmo woyte kuni makiinu uurreyohu mayraati makiinaho gannoyti qalamete dani hiittooho me"u goommi makiinaati giddo mannu noonso dino

Tini misile leellishshannohu babbaxino dani uduunnichooti kuni babbaxxino dani uduunnichi horo maati? Albaanni leellaahu hakku maati su'misi? Maayiinni qixxaawinoho? Horosi maati? Manchu beettira horo aannoho?

Tini misile roso leellishshanno misileeti. Tenne misile la'neemmo woyite lamu beettuulli urritewori leellitanni no. lamunkuhu su'mu ayeeooti? Maa assitanni no maa assitaraati uurritinohu? Birhanu neggihu mayyaaraati?

misile tini leellishshannohu politikaati, kuni manchu uurrinohu maayra uurrinohu? maa coyraarati aayike amaxxe noohu? uddire no uduunni hiittoho? mamiichooti uurre noohu bayiichu? maa coyrara hedeeti?

Misile leellishshannohu hodhishshaati. Tenne misile la'neemmo woyite ofolte noo ooso me'eho? Mayira ofolte nooreeti? Kuu'u haranni noohu hiikka harayi nooho? Haqqe hatti mamiichira haare harayi noote?

Tini misile leellishshannohu mininna dubbu saadaati. Tini saada maa assitayi nooreeti? Tenne saadate dani hiittooho? Mama afantannoreeti? Horo noonsanso dinoonsareeti? Mayi giddo usurante noowi fulteyoreeti?

tini misile leellishanohu minena gallanni mineeti kuni minina gallani mini afamannohu maakinachote alba hige noota xawisanno nafaruno haanja muro noosi.

Misile muuziiqa leellishshanno misileeti, kuni muuziiqu hiittooho? mayiinni loonsooyiho? hiisine horonsi'nanniho? tenne misilete aana noo muuziiqi dani hiittooho? Horosino maati?

Tini misile owaante leellishshanno misileeti misilete leellannori me"e mannaati? tini uurrite noo beetoo mayiira uurritinote? ofolte noorino maa maccishitayi no? maa tamaarsiissannansaati?

Tini misile seessa leellishshanno misileeti, tenne misile la'neemmo woyte danise hiittoho? konni kubbaya lawannohu aana nooti kererete dani me"eho? Kuni kubbayu giddosi amadinorichi maati?

Odoo leelisshanno misileeti, tenne misile aana afamanno manni me"eho? mayra ofolle no? Maa la'anni illensa kawira qole no?hasabbanni hee'noonni hasaawi hiittoho?

Misile tini politika leellishshanno misileeti, tenne misile la'neemmo woyte ofolle no manchi maa assay no?maa coyraraati albaanni worre hee'nonnisihu? gonnesira noo ufuuffa mayinnite? Ofolle noohuno mamaati?

Misile tini leellishshannohu muuziiqaati kuni muuziiqi dani hiittooho konne muuziiqa afi'nannihu mamaati gonnesira leellannorichi maati konne muuziiqa anfannihu hiikkiichooti hiissineeti godo'linayhu

Misile tini baattote ofollanna dhagge leellishshanno misileeti, tenne baattotenna ofollana dhagge leellishshanno misile muro dani hiittoho? Kuni bayiichu afamannohu mamaati? konni bayiichiti horo maati?

Kuni leellishanketi misile kalaqonna qooxeessaati tenne kalaqonna qoxeessa la'neemmo woyiite tini jajjabba haqqicho ayi kaaseenna fultinote? mayiirati kuni bayiichu gudisame haanja ikkinohu?

Tini misile leellishshannohu politikaati, kuri mannu ofolte noori maa hasaabbay nooreeti? albansaanni gannoyihu mayyaannoho? Aanahono baandiiru mayiinnihu no? Insa mayiiraati ofolte noohu?

Tini misile muro leellishanno misileeti tenne misile la'neemmo woyite giddo kaasame noorichi maati beettu uurrewohu mayiraati anga kiisete wodhewohu mayiraati tenne muro la'neemmotehu danise haanja ikkinohu mayiraati

Daganna maate leellishshanno misileeti tinina tenne misile la'neemmo woyite kuni mannu uurre noohu mayiraati? Baalunku angate siqqicho amaxxinnohu mayiraati? Uddirinno udiinni budunnihonso mayinnoho?

Tini misile leellishshannohu afantino gashshaanonna annuwaati kuni albaanni leellanno manchi su'mi ayeeti uddire noo uduunni dani hiittooho ofolle noohu mamaati mayiira marinowaati

Misile tini poletika leellishshanno misileeti tenne misile la'neemmo woyite ofolle noo manni mayira ofolle nooho? Mayi hasaawi hasaawanni no? Kuri manni uddirino udiinni dani hiittooho mannaho albaanni leellanno awawi mayira worroonniho

Misile tini Kalaqonna qooxeessa leellishshannote tenne misile aana leellanno muro ma Maati? Muronnihu danise hiittooho? Mana afantannote tenne muro kayisinohu ayeeti horonsano Maati?

misile tini leellishshannohu traaweli turizime ikkanna kuni mannootu maa assitanni nooreeti? mannootu kuri uddidhe noo uduunni su'ma maati yinanni? coyiirara kae noohu maa coyiiraraati?

Tini misile bunu minenna sagalete mine leellishshanno misileeti. Konn mini giddo meu manni no? Konni mini giddo mayi mayi afamanno? Eino manni maa afira dandaanno? Nafara ofolle noo beetti maaassayi nooho?

Tini misile faashine xawissannote babbaxxitino uduunni babbaxinorichnni qixxaawinoha mittu mittu manchira leellishate woy egensiisate horonsi'nannni garaati faashine tini babbaxitinota haaru haaru uduunni daayiita xawisate horonsi'nanni.

Misile biifisa leellishshanno misileeti. tenne misile la'neemmo woyiite kuri albaanni worroyiiri saanna maayiira worroyiite? saayiinnate mule worroonni maanki hiissi'nayiiho? hakku mereeroho worroyi awawi mamiinni daayiinoho.

Maxaafa leellishanno misileeti tini, kuni maxaafi qixxaawinohu mamaati? maxaafu aana leeltanno misile maayiinnite? attaminohu manchu su'mi ayeeti?

Misile odoo leellishshanno misileeti tenne misile aana leellanno manni me'eho? Mayira uure nooreeti badheenni noori angate amadinorichi Maati? Albaanni noohu kayi mayyaanni noonsa?

Tini misile leellishshannohu minenna gallanni mineeti konne minenna gallanni mine la'neemmo woyite Kuni mini giddo meu manni heeranno? Tenne gibbete gobbaanni gannoonni qalame dana hiittoote? nafara noohu bushshu mayira worroonniho?

Tini misile biifishsha leellishshanno misileeti konne biifishsha leellishshanno misilera leellanni noohu hoccu dani hiittooho? uulla gigishinoonnirichi maati? Badheenni higge leellanni noorichi maati?

tini misile sagale leellishshanno misileeti tenne sagale leellishshanno misile la'neemmo wote meu manni no? maa assanni no? albansaanni nooti kurse dana hiittoote? maa ite kaeeti ofolle noohu? albansaanni nooti hayiilaanduwa mayiinnite?

Misile tini leellishshannohu traavel turiizimete, tini tiraavel turiizime afantannohu mamaati? dana hiitoote? doogote heerannori noonso dino? gibbe tini hoomboyiihu maayiinniiti?

Tini misile koatte leellishshanno misileeti. kuni koatete dani hiittooho? tenne koatte maayiinni loonsoonnite? tini koatte mama afantanno? koatte tenne manchu hiisse horonsirannose?

Tini misile leelishannohu supermarkeetete miriteet tenne misilete aana noore la'neemo woyite maa maat? Mayinni qixeesinoonireet? Hiikiichi afameworeeti? Manichi beeti aana aanno horo maati?

Tini misile leellishshannohu poletikaaati kuri mannootu hiikka hadhanni nooreeti? Kuri manni mereero mootimmitte mancho ayeeti? Uddidhe noo uduunni hiittooho? Labballu uddidhe noo suufete dani maa lawanno?

Tini leeltannonketi misile sagalete. Tini sagaleno babbaxxinnorichinni qixaabbinnota ikkitanna buurunni shaqqinshe cuukkinoonniha ikkanna itate hagiirsiisaahonna tashshi assitanno sagaleeti.

Tini misile owaante leellishshanno misileeti tenne misile la'neemmo woyite ofolte noo mancho makkite ofoltewote? Ku'uri uurrinori mayitanni noose uddirino udduunni dani hiittooho? Manchote maa assaraati?

Misile leellishshannohu dadalooti tenne daddalu misile la'neemmo woyite uurre noo beetti maa assanni no? Uduunnu giddo leellaahu mitu danisi hiittooho? hidhinaranso mulla adhinara worroonniho?

Tini misile leellishshannohu adawu agaraano ikkanna, tenne misile la'neemmo woyiite meu beetti uurrite no? maa assitayi no? uddidhe noorichi maati? uddidhe noo uduunni hiittooho? uduunnensa la'neemmo wooyiite insa maa ikkitewota leellishshawo?

Tini maxaafa leellishshanno misileeti kuni maxaafi mama attamamino? Konni maxaafi umi mayyaannoho? Maxaafaho manchi beettira aanno horo noonsa dino?

Tini misile xawissannohu daganna maateeti tini daganna maate leeltanoti misilete aana maa assutanni noote? Anga hayishiranni noohu beettu mayiraati? Wortayi nootino beetto hiissitaraati? Ku'u mayira ofolle la'ayi nooho?

tini misile leellishshannohu hayyonna budeho tini misile la'neemmo woyiite manchu mayiira ofollinoha lawanno'ne manchu siqqo baattote qasire ofollinohu mayiiraati? umohono wodhino koffiyyi mayiinniho.

Tini misile leellishshaahu godo'leeti. Kuri uurrite noo beettuulli mayura uurritiworeeti? Angansanni amaddiworichi maati? Ayira uyinayiho? Lamunku godo'le Godo'litaareetinso ku'u ku'ii ledo mullalla uurritiwo?

Misile tini leellishshannohu minenna gallanni mineeti. kuni mini maayiinni minnooyiiho? konni mini giddo meu manni heeranno? nafara hoomboyiihu maayiinniiti? nafara nooti hoomme ayi kaaseenna fultewoote?

Tini misile odoo leellishshanno misileeti. Tenne misile la'neemmo woyite baalunku manni uurrinnohu mayiraati? Qoteho siqqicho wodhiwohu mayiraati? Uddire noo uduunni budunnihonso mayinniho?

Tini misile amanote mine leellishshanno misileeti, konne mine la'neemmo woyte giddosi noohu maa maati?ku"u masiqqalu mayiinni loonsoho? albaanni uurre noorichi maati? Ko"o qaccete leellawori kolishshurichi maati?

Tini misile trawelturzmete misileeti tenne misile aana leellannohu beettu maa oofanniiti mauira uurre no mannu mayirati iso la''anni noohu hiikka harara hasireetinka zoorayi noohu

Misile amma'no leellishshanno misileeti, tenne misile aana leellanno manni maa assay no?itaay noorichi maati?me"u manni itay no? Mannu giddo koffiyya wodhite noori me"eho? Mayiraati sagale adhitara anga kaaysehu?

Tini misile leellishshnnohu owaanteeti. koye leellanno manni ofollinohu maayiiraati? tini uurrite nooti maayitayi kultayi no? mayi looso loosara baalunku babbaxxe ofolle no?

Misile tini leellishshannohu ammanoyiite, tini misilete aana nooti ooso me'ete? uddidhe noo uduunni hiitooho? baalunku umonsa dugunuuninohu maayiiraati? muuziiqu massaara amade noo beeti massayi no?

Tini misile tiraavel turiizimete misileeti. tenne misile aana leeltanni noo ooso me"ete? angansara amadde noorichi maati? angansara amaddinorichi dani hiittooho? uddidhe noo uduunni maayiinniho?

Tini misile Looso leellishshanno misileeti tenne misile la'neemmo woyite beettu siinete maa worranni no? Hattee siinira wore kairo tenne maa assaraati? Siine aanoho worroonniti kurse dana hiittoote.

tini misile hijaara leellishanno misileeti, kuni hijaaru mama afamanno? konne hijaara minnoonnihu maayiinniiti? hijaaraho hoomboonni hoowete gibbete qalame dani hiittooho? gibbete gobbaanni afantanno haqqicho maayiinnite?

Tini misile leellishshannonkehu lekkate kowaase godo'le godo'litanno Oosooti, tenne godo'le godo'linannihu lame garera badameeti. mitte gare mitte gare ledo godo'litaahu qeelate wiinamaho wiinantanniiti.

Misile sumuda leellishshanno misileeti tenne sumuda leellishshanno misile la'neemmo woyite Kuni sumudu mami dagana dagoomu manniho? Kuni sumudu dana hiittooho? Sumudu aana noo qalame dani me'eho?

Tini misile leellishshannonkehu babbaxino dani uduunnichooti. kuni uduunnichino horonsi'nannihu mine minate haqqete aana misimaare ganate horonsi'nanni uduunnichooti kuni uduunnichino loosaminohu siwiilunniiti

Tini misile leellishannohu baadi xaggaati. tini leeltaati baadi xagga mamiinni dagginote? baalanta addi addi worroyiihu maayiiraati? manchu beeeti aana uuyitannoti horo maati? xiqimensa mageete?

Tini misile leellishshannohu minenna gallanni mineeti. Kuni mini mayinni minnoyiho? Mineho gannoonniti qalame dana hiittoote? Nafara afamannori haqqe dana hiittoote? Nafaru jawahonso shiimaho?

Tini misile leellishshannohu muuziiqaati. Konne muuziiqa la'neemmo woyite dana hiittooho? Mamiicho loosamiwoho? Konni muuziiqi horosi maati? Muuziiqaho woroonni noorichi waajjurichi maati?

Misile adawu agaraano leellishshanno misileeti. Tenne misile la'neemmo woyite me"e mannaati ofolle noohu? Maati assayi noori? Baalunku mittenni loosayi noohu loosu noonso fatana fattanamayi no?

Tini misile leellishannohu minenna gallanni mineeti. Kuni minu maayiinni minaminoho? Saanqisi maayiinni loosaminnoho? Nafara noo muro dana hiittoote? Konni manni giddo meu manni heeranno? Minu anni su'mi ayeeti?

Misile tini ammano leellishshanno misileeti. tenne misile la'neemmo woyiite kuri uulla ofollino manni maayiiraati? umo gudise shaffa'ninohuno maayiraati? kuri ofollewo manni giddo baalunku meento callahonso labballuno no?

Tini misile ammanote mine leellishshanno misileeti. Konne mine mayinni qixxeessinoonniho? Konni minira meu waalchi noosi? Konni minira giddo meu manni heeranno? Konne mine ammanote mineeti mayira yinoonni?

Misile tini sagalete misileeti. sagale maayiinni loosantinote? albaanni nooti burciqqote ado me'e bircciqooti? mereeronsa leellaahu hakku kolishshurichi maati? maayiinni loonsooyiirichooti? hiittoonniiti tenne sagale saga'linaayiihu?

Tini misile daddalo leellishshanno misileeti tenne misile aana leellanni noo manni me'eho? Maa assanni no? Uddire noo uduunni dana hiittooho? Albansaanni leellanorichi biccurichi maati?

kuni minunna biirote uduunnichooti horonsi'nannihu babbaxxitino borro borreessi'ne babbaxxino marrajja gamba assine amadisiisse borreessi'ne wodhate lowo horo aannoho.

tini leelltannoti sagalete misileeti, tini lame sagale babbaxxinorichinni qixxaabbinota babbaxino vaaytammina giddo amaddinota ikkitinota leellishshannoreeti.

Tini misile ijaarunnite ijaaraho aanaho ringoonni qalame hiitto ijaaraho albasiinni noo bajaaje massitayi no

Tini misile leellishannonkkehu mannu ama'note mine mitteenni huccirannottanna Maga'nanni noota xawissanote.

Tini misile leellishshannonkehu bunu minenna sagalete mineeti konni buninna sagalete minira marriha ikkiha ikkiro babbaxxinore hasi'noonnnire hajaccine afi'nanni yaate intannihuno baanteeti

Yini leelittanonke misile supeirimaarkeetete heedhano mirteti woyi uduuneti isano mitte ama qaaqqulu keeranchima agarate horonsidhano uduunichoti

Tini misile xawisanohu booharanni Mereersha ikkasinna dhaggete daa"ato noo base ikkase leelishano baseti

Tini misile leellishshannohu, owaante afi'nanni mine ikkinotanna konni mini giddo babbaxxitino xagganna babbaxitino xiwamaanora uuyinannota leellishshanno babaxino xibbini amadamino manchi mare kaeentini owaante afiranno bayiichooti.

Tini misile lame rosaano leellishshanno rosaanono rosinsa aana jawaattanninna nabbabbanni noota leellishshanno nabbawa wo'ma mancho assitanno daafonna nabbanbanni ikkiro ga'a danchawa iillinannita affino oosooti

Kuni kalaqonna qooxeessaho . Mereerosino kaameelu doogo afantanno. Gonnete kayinni haanja kalaqamuu muro ayyarete gade soorrantaakki assitannoti biiffannotinna la'ate hagiirsiissanno muro noosi.